Faayi aadaa tokko ittiin ibsachuu kan ta'u yoo ta'u faayii hawaasa keessatti bu'aa inni argamsiisu bu'aa baay'eedha. kan daawatamuu danda'uusidhas.

Geejjiba turizimii fi immigireeshinii, geejjibni biyya tokko irraa ykn naannoo tokko irraa kan itti gara biyya tokkoo deemuu danda'anidha. turizimiin immoo iddoo bashannanaa addaati.

Faayidaa tajaajllli horii kennu guddaadha. jiruu fi jireenya hawwaasummaa keessatti bu'aan isaatis bu'a qabeessummaa yeroo ta'u yeroo dhukkuboonni adda addaa horii irra ga'anittis dafee talaallii kan kennu danda'udha.

Horiin yeroo dhukkubsatan kanii fi miidhaalen adda addaa yeroo isaanrra ga'e yaala isaaniif barbaachisu karaa bu'a qabeessa ta'e kan dhageessu tajaajila fayyaa hooriitti faayidaa gurguddaa qaba in moora

ggeejjibni iddoo tokko gara iddoo tokkootti kan ittiin deeman yeroo ta'e: karaa dheeraa namni lukaan deemu salphisee akka geejibaan yeruma sana ga'uuf kan tajaajiluu danda'u geejjiba.

Tajaajilli fayyaa horii bu'aan isaa bu'aa gurguddachaa yeroo miidhaan tokko horii irra ga'ee fi yeroo dhibee tokko qabamnuttis gara mana tajaajila fayyaa horii dhaquudhaan yaala isaaniif barbaachisu godhatu waan ta'eef kanaafuu barbaachisummaan isaa baayyee olaanaadha.

Meeshaaleen aadaa mallattoo eenyummaa saba tokko kan ta'an yeroo ta'u meeshaaleen aadaa faaya garagaraatiifis kan oolanii fi bu'aa adda addaa kan kennuu danda'aniidha.

bineensota manaafi bineensota alaa, , fakkeenyaaf bineensotni mana galan kanneen akka saree adurre kan ta'an yeroo ta'an kanneen ala galan immoo waraabessa leenca qeerransa fa'adha.

geejibni konkolaataa gejjiba baay'ee bareedaa kan ta'edha. namoonni karaa yeroo eraad'uu dandaa karaa sal'phaa ta'een yeroo sal'phaatti kan geessu danda'u gejjiba konkolaataawwan

Meeshaalee manaa fi waajiraalee meeshaalee mana keessatti argaman hedduu fayidaa kan namaaf kennan yeroo ta'u sirees ta'ee kanneen akka meeshaa itti nyaata bilcheeffatanis ta'ee baay'ee hedduu kan ta'anidha.

Qonnaa bultoonni baadiyaa keessatti kan argaman yeroo ta'an, faayidaan isaan kennan midhaan babaldhisuu irratti ga'ee olaanaa qabu. Hawaasni tokko midhaan malee akka jiraachuu hin dandeenye faayidaa adda addaa midhaan irratti hojjechuudhaan kan dhiyyeessan qonnaa bultootadha.

Geejjibni biyya tokko irraa gara biyya tokkootti kan imalanidha. turizimiin immoo iddoo daawwannaan adda addaa itti taasifamudha.

guduraalee fi mudraaleen haayidaan inni qabu haayidaa hedduudha namoonni kuduraaf muduraalee fayyidaman jabiinyi qaama isaanii daran cimaa fi dabalaa kan deemu yerootadhu naannoon tokko guduraafi muduraalee namoonni fayyidaman jabiini isaanitiif bu'aa hedduu qa

uumamaa fi naannoo uumamani namtolchee kan of keessaa qabne yeroota'u, naannoon immoo namoonni daran baladhatanii keessatti jiruuf jireenya isaanii geggeessa naannoo jedhuudhaan ni beekama.

Faayidaan meeshaalee qonnaa kun ga'een inni qabu ga'ee guddaadha .Guddina biyyatii takko keessa qonna karaa ammayyaatiin akka babalatuuf kan taasisuu danda'u. Konkolaataa qonnaati faayidaalee inni argamsisu faayidaa guguddaadha.

Bu'uuraalee misoomaa: misoomni jiruuf jireenya namaa keessatti barbaachisumaan isaa hedduudha. Misoomni madda galii adda addaati fi kan qabeenya adda addaa horachuu kan nama taasisu misooma.

Misoomni bosonaa mukkeen aada addaa fi tajaajila adda addaatiif oolan kan argamsiisuu danda'u yeroo misoomni bosonaa jiraatedha. Kanaafuu misoomni bosonaa bsrbaachisummaan isaa guddina biyya tokkootif gaariidha.

Misoomni bosona guddina biyyattii keessattiis ta'e miidhaginnii inni qabu fi qilleensi namaaf laatu baay'ee gaarii waan ta'eef mukkeen kunniin akka guddataniif kan gochuu danda'u misooma bosonaati.

maashinoota, maashinoonni adda addaatu jiru biyya keenya keessa fakkeenyaaf maashinii uffata itti miiccanii fi maashinoonni nyaata itti bicheeffatantu hedduutti jiru kanneen akka dabasaatii muratanis hedduudha.

Horsiise bultootni beeladoonni akka horanii fi kanneen akka loonii kanneen akka hoolaa re'ee kan ta'an kunnin horanii gara qarshiitti jijjiiruudhaan jireenya ofii kan ittiin fooyyeeffataniidha.

gabaan hawaasa kessatti kan argamu yeroo ta'u. iddoo hojiin addaa addaa itti hojjetamuufi iddoo bittaa fi gurgurtaan itti dalagamuudha. kanaafuu daldalafaa of keessatti qabata.

meeshaaleen mana keessatti argamanii fi hojii adda addaa mana keessaaf oolan kan ittiin hojjechuu danda'an meshaalee mana keessatti argamaniidha. Fakkenyaaf sireen eddoo irra ciisan yeroo ta'u kunis meeshaalee mana keessaa jechuun beekama.

Ogummaa fi aadaa, ogummaan faayidaan inni qabu faayidaa hedduudha. Namoonni ogummaa qaban biyya tokko keessatti wantoota adda addaa iratti barbaachisummaan isaanii hedduudha. Aadaan immoo mallattoo ummanni tokko ittiin ibsachuu danda'uudha.

Qonnaan bultoonni hawaasa baadiyya kessatti argama kan ta'an qonna qotanii midhaan kan argamsiisaniidha. Qonnaan bultoonni faayyidaan isaan qaban faayidaa guguddoodha midhaan karaa qonnaatiin kan fiduu danda'an qonnaan bultoota.

Bineensonni bakkee hawaasa keessatti miidhaa isaan geessan baayyee waan ta'eef of eeggannoon barbaachisu yeroo godhamu baate hawaasa kan itti miidhamuudha. kanaafuu jiruuf jireenya keessatti baayyee of eeggannoon barbaachisaa dha.

Hoggantoonni beekamoo yeroo walitti bu'aatiin adda addaa uumametti yeroo rakkoon adda addaa uumamus kan hiikuu danda'an hoggantoota beekamoodha. Kanneen nagaa buusuu danda'anidha.

oduun miidiyaalee hawaasa adda addaati irratti in darba. fakkeenyaf taateen tokko yeroo uumametti oduudhaan miidiyalee tokko irratti hawaasa bira kan ga'uu danda'u oduudhaani.

maashinoon hedduu biyya kenyaa keessatti in argamu fakkeenyaaf kanneen akka maashinii rifeensa maashinii uffataa miichanii maashinoonni nyaata bilceessaniis hedduuta argamu

Manneen nyaataa fi manneen dhugaatii, manneen dhugaatiin gargaraa keessatti kan argamuuf kanneen akka bishaanitis ta'ee kan argachuu danda'an achitti. Manneen nyaata ammoo nyaata adda addaa kan keessatti nyaata aadaatis ta'ee kan keessatti argachuudhaa.

Giddugala bashannanaa kan ta'an eddoo daawwii fi namoonni yeroo isaan jeeqamanii fi yeroo gaddi itti dhagahame eddoo itti dhaqanii of bohaarsuu danda'an giddugala bashannanaa jedhama.

dhugaatiwwaan adda addaatu biyya keenya keessatti argama. dhugaatiin miidhaa namarraan geessisu hedduutu jira. kanaafuu of eegannoo barbaachisu yoo gochuudhaabattan namoonni karaa salphaatiin dhugaatiidhaan miidhamuu danda'u.

Daldalli gabaa keessatti kan argamu yeroo ta'u gabaan immoo hawaasni baay'een irratti argame bitaa fi gurgurtaa kan irratti taasisuu danda'u gabaadha. Kanaafuu ga'een gabaan hawaasa keessatti qabu ga'ee guddaadha.

Tajaajilla fayyaa horii inni kennu tajaajila baay'eedha hawaasa keessatti horsiisa keessattis akka hin horreef yeroo dhukkubiin adda addaa yoo isaanirra muudatu tajaajila isaniif barbaachisu hundaa dhiyyeessii qoricha adda addaa kan dhiyyeessuu danda'u tajaajila fayyaa horiiti.

Hawaasni bal'inaan kan argamu yeroo ta'u fi maatiin hedduu keessatti kan argamanii fi maatiin immoo dhaloota kara dhalootaatti hidhamiinsa kan qabuudha.

Daldalii if gabaan faayyidaan isaan kennan faayidaa hedduudha. Namoonni gabaa keessatti hojjetan baay'ee qarshii hedduu argachuu hin danda'u daldala immoo bittaaf gurgurtaa keessatti kan taasifamuudha.

Konkolaataan qonnaa baay'ee barbaachisaa yoo ta'u hawaasa keessatti ga'ee inni qabu ga'ee gudaadha. Faayyidaan inni hawaasaaf kennus faayidaa baayee barbaachisoo kan ta'e yeroo ta'u qonna salphisee kan uummataaf jiruuf jirenya isaanii fooyyessudha.

Muuziqaa biyya tokko keessatti ga'en inni qabu guddaadha. Fakkeenyaaf nama muuziqaa qabu tokko madda galii itti gudhachuu danda'a. Fakkeenyaf namoonni baay'een muuziqaa tokko yeroo isaaf jaalatan fakkeenyaf kaffaltiin isaa daran dabaluu danda'a.

Nyaanni kuduraalee fi muduraalee jabina qaamatiif baay'ee barbaachisoo kan ta'e yeroo ta'an guddina qaamaa keessattis ta'ee namni akka dadhabbiin isaatti dhaga'amneef humna akka fudhatuuf kan barbaachisuudha.

misoomni bosonaa baayyee faayidaan isaa gurguddaa yeroota ta'u roobas karaa bareedaa ta'en kan harkisuu danda'u misooma bosonaati. bosonni yeroo jiraachuu baate karaalee adda addaan hawaasarra miidhaan gahu guddaadha.

Hawaasni naannoo tokkorratti argamu jiruf jireenye isaa kan geggeessuu danda'uudha. MaatIin immoo mana tokKO keessatti argamee dhaloota tokko gara dhaloota tokkoottti kan argamu maatii jechuudhaan kan beekamuudha.

Qonnaan bultoonni jiraachuu yeroo baatan midhaan biyya tokko irra ga'u guddaadha. Midhaan adda addaatis hin baballatu kanaafu ga'een qonnaan bultoota baay'ee guddaadha.

Amantaan iddoo namoonni itti kadhata taasisanii fi namoonni itti walitti qabamanii kan argamaniidha. Amantaan biyya tokko keessatti argamu hedduudha.

oduu, oduun miidiyaa adda addaati irratti kan darbu yeroo tahu rakkoon adda addaa yeroo uumametti fi walitti bu'iitiin adda addaa naannoo tokko keessatti yeroo uumame karaa miidiyaa adda addaatiin in darba oduun.

Oomishaalee supparmaarkeetti meshaalee mana keessatti ta'ee meshaalee adda addaa kan itti argamu fi hawwaasni ufee waan barbaade keessatti kan argatee bitachuu danda'u eddoo kanatti.

Barumsi madda beekumsaa kan ta'e yeroo ta'u biyya tokko keessatti ga'een barumsi qabu ga'ee guddaadha. Lammiin barate tokko waan addaa tokko uumuu danda'a. Faayidaa hedduu fi namoonni doofummaa irraa gara beekumsaatti kan dhufan barumsaani.

Kudurraalee fi muduraalee faayidaa essaan qaban jabina qaamatiifis ta'ee furdina fi kan walan iwoo ta'u namoonni yeroo dadhabii keessa jiranitti yeroo miidhaa addaati irra isaa mudatetti kuduraalee fi muduraalee fayyadamuun gaariidha.

alifii mudraale nyaatafkan olan yeroo tadhu jibina qaabatiif kan kayyadanii fi nafa keenyaaf kan ta'an yeroo ta'an faayyidaan isaanii baa'ee hedduudha namoonni kudraalek mudraalee feedaman nafni isaanii baa'ee cimaa kan ta'eedha

Beeksisni hojjataa fi hojjachiisaa kan wal qunnamsiisuudha. Namni yeroo hojii galuu barbaadu, beeksisa hordofuu qaba. Kanaafuu beeksisni faayidaa guddaa qaba.

Biqiltoonni miidhaginaafis ta'ee baay'ee kan barbaachisan yeroo ta'u iddoo bashananaatti ni oolu. Biqiltoonni Faayidaan isaanii biyya tokko keessatti baay'eedha. Fakkeenyaf roobas harkisuu kan danda'an biqiltoota.

meeshaaleen adda addaa bu'aan isaan argamsisan daran cimaadha. meeshaaleen adda addaa kunniin wantoota adda addaa jiruuf jireenya keessatti ittiin hojjetamu hundaa irratti ga'een isaan qaba ga'ee hedduudha.

Faayidaan qonkolaataa qonnaa baay'ee ta'ee yeroo ta'u qonna karaa salphaa ta'een warroota qoteen bultootaaf kan kennuudha. Qonnaan bultoonni akka karaa salphaa ta'ee midhaan argataniif kan gochuu danda'u konkolaataa qonnaati.

giddugala bashannanaa namoonni hedduun kan keessatti argamanii fi iddoo daawwii baay'ee namoonni itti bohaaran giddugala bashannanaa jechuun kan beekamuudha. faayidaa fi maddagalii kan ta'uu danda'uudha.

Ogummaa fi aadaa ogummaan wantoota adda addaa hojjechuu irrattis ta'e galii adda addaatiif kan danda'u ogummaadha. Aadaan immoo mallattoo hawaasa tokko ta'uu ni danda'a.

qonni baaddiyatti kan argamu yeroo tahu faayidaan qonnaa mi'aan irratti ta'ee diinagdee biyyaa irrattis guddina biyyaa irrattis ga'en inni qabu baayyee guddaadha. hawaasa birattis qonna malee jiruuf jireenya ofii geggeessuun hin danda'amu.

Kopheewwan namoonni faana isaanii irra mi'aan adda addaa akka hin geenye fi karaa adda addaatiin akka dhibeef hin saaxilamne kan irraa dhorkuu danda'u kopheedha. Faayidaan isaa baay'ee guddaadha.

Meshaaleen barreeffamaa faayidaa baa'ee qabu fakkeenya waanta tokko barreeffame iddoo lama yookiinis garaa adda addaanis barreeffamas barreessus ta'ee waan adda addaa faayidaa baa'ee qaba.

Baruumsi madda beekumsaati. Namni baratee tokko iddoo gaarii ni argata. Namoonni baruumsa baratan beekumsa adda adda'atiif ni oolu.

Midhaan nyaataa nyaataaf kan oolan yeroo ta'u guddina qaamatiifis ta'ee jabinaafis midhaan nyaataa malee jiraachuun ulfaata kanaaf faayidan isaa hedduudha.

Faayidaan konkolaataa qonnaa baay'ee kan ta'e yeroo ta'u, qonna karaa salphaa ta'een akka qotatanii fi foyya'iinsa kan fiduu danda'u konkolaataa qonnaa ti. Barbaachisummaan isaa hawaasa birattis baay'ee kan ta'e yeroo ta'udha.

Aasxan mallattoo waan tokko adda kan itti baafnudha. Fakkeenyaaf kanneen akka uffataa irrattis ta'e, kanneen akka meeshaa irrattis kan argamuu danda'u aasxaadha.

Qonnaan bultoon midhaan akka babal'atuu fi guddini biyyaa akka ga'e olaanaa bira ga'uuf kan taphatan qqnnaan bultoota hawaasa keessatti argaman. Iddoon isaan argamanis iddoo baadiyaa waan ta'eef ga'een isaan qabanis ga'e guddoota.

Bu'uraalee misoomni hedduuminaan kan hojjetamu yeroo ta'u biyya tokko keessatti ga'een inni qabus ga'ee olaanaa kan ta'eedha. faayidaa adda addaa irrattis ta'ee namoonni akka gara hojiitti seenan kan godhuu danda'uudha.

Amantaan kan nama dhuunfaa yeroo ta'u namoonni waliitti qabamanii iddoo itti kadhata godhanii fi amantaan adda addaa biyya tokko keessatti immoo kan jirudha.

Bu'uuraale misoomaa baay'ee bu'aa qabeessa kan ta'e yeroo ta'u jiruufi jireenya fi guddina biyyattii keessattis ga'ee inni qabu ga'ee guddaadha. Hawaasni misoomaa irratti yeroo jabaate jiruu fi jireenya isaa baay'ee fooyya'insa qabaata.

Alaabaa fi asxaa, alaabaan faay'idaan isaa mallattoo biyya tokko tif biyyi tokko alaabaadhaan ni beekamti naanno'aafis kennamoo ni danda'a. Alaabaan baankota adda addaati irrattis alaabaa ni qabaatu.

Tajaajilli fayyaa horii yeroo dhukkubsatee gara tajaajilaatti dhufu yaaliin isa barbaachisu dawaa isaa barbaachisu hundaa kan itti argachuu danda'u hedduu tajaajiilaa fayyaa horiiti.

Kitaabonni iddoo beekumsi irraa itti argamu fi kanneen akka gaazexaa ammoo odeeffannoo garagaraa irraa argachuu kan danda'amuu fi dubbisaniitis haala adda addaa irratti waan adda addaa ni ergatu.

Maalummaan waan tokko gargar baasee yookan adda baasee kan beeksisuu danda'uudha. Maal akka ta'es kan ittiin beekuu dandeenyu asxaadha.

Daldalaa fi gabaa: Daldalli walharkaa fuudhiinsa keessatti kan hojjetamudha. Bittaa fi gurgurtaa irrattis ta'e, gabaan immoo iddoo namoonni wantoota bitaniifi itti gurguraniidha.

Hawaasa fi maatii, hawaasni naannoo tokko irratti argamu yeroo ta'u maatiin immoo dhalootaa kan qabuu fi maana tokko keessatti kan argamuu danda'uudha. kanaafuu, hawaasnifi maatii ta'uun isaanii kana.

Bosonni karaalee adda addaatiin mukkeen isa irraa argaman kanneen akka siree irraa tolfachuudhaaf kan tajaajilu. misoomni bosonaa baay'ee barbaachisaa yoo ta'u baay'ee gaarummaan isaas bu'aa qabeessa.

Nyaanni faaydaa guddaa qaba namni tokko nyaata malee jiraachuu hin danda'u. Jabina qaamatiifis ta'ee guddina qaamatiif kan barbaachisu nyaata nyaanni gahee olaanaa qaba.

Meeshaaleen miidhaginaaf oolan hedduutti jiru. Biyye keenya keessa akka fakkeenyaaf mana keessatti meeshaalen miidhaginaaf ta'an kanneen fannifamanii fi kanneen lafa irratti hojjetaman hedduudha.

manneen dhugaatii fi manneen nyaataa baay'eetu jiru. fakkeenyaaf manneen dhugaatii immoo iddoo dhugaatiin adda addaa itti argamu yeroo ta'u manneen nyaataa imoo namoonni yeroo nyaata barbaadan kan eddoo itti argachuu danda'aniidha.

Bineensonni bakkee miidhaa isaan namarraan ga'an miidhaa hedduudha. Of eeggannoo barbaachisaa ta'u yeroo gochuu baatan karaalee adda addaatiin daa'immanis ta'e manguddorattis miidhaa isaan geessisan gurguddaadha. Kanaafu of eeggannoo barbaachisaa ta'e gochuudha.

Hojii jechuu kan jireenya ofii ittiin fooyyefataniifi galii adda addaa fi guddinaaf kan ta'u hojiidha. Hojii ga'e inni qabu ga'ee guddaadha, guddina biyya tokko keessatti.

Ji'oogiraafiin seenaa namni tokko waan darbe irratti maal godhee akka darbee fi seenaa akkamii hojjate akka darbe kan barraa'ee irratti qabamuudha. Kanaafuu eenyummaan nama sunii kan ittiiin beekamu kanadha.

Arkiteekcharrii fi ijaarsi manneenis ta'e gamootti addaateef kan jedhaman ijaarsa jechuun kan beekamaniidha. keessattuu gamoo ijaarsisaa baay'ee waan qaba.

Daldalaa fi gabaan hawwaasni baay'ee keessatti argamee bittaa fi gurgurtaa iddoo itti taasisuu fi daldaloonni adda addaa kan keessatti argamanii fi hawaasni iddoo waan barbaade itti bitachuu danda'uudha.

Hojiin guddina biyya tokkootiif ga'ee inni qabu ga'ee guddaadha. Namni hojjete iddoo adda addaa irrattis ta'e maallaqa adda addaa argachuu fi kan danda'udha. Hojiidhaan argaman kun hundumaadha.

nyaanni ilma namaatiif barbaachisaa kan ta'e yeroo ta'u namni tokko nyaatu malee jiraachuu hin danda'u. Kanaafuu qaama isaatiif kan barbaachisuudha.

Dhugaatiiwwan adda addaatu jiru. Fakkeenyaaf dhugaatiiwwan nama macheessanis ni jiru kanneen faayidaa gurguddoo qabanis baay'eetu jiru. Hawaasa keessatti malleen dhugaatii jechuudha

Tajaajilli fayyaa horii tajaajila isaaf barbaachisuu kan godhuu danda'uudha. Hawaasa keessatti yeroo argamu baate miidhaan adda adaa horiirra ga'uu danda'a. Kanaafuu bu'aan isaa hedduudha.

Qonnaan bultoonni qotoota fayyadamuudhaan qonna qotuudhanii fi karaa ammayyaa ta'enis mishaalee qonnaa fi oolan hundaa mijeeffachuudhaan ittiin qotanii midhaan akka babal'atu kan godhanidha

Meeshaaleen adda addaa kunniin wantoota jiruuf jireenya akka gaggeessatti ittiin taasisnuuf kan nu fayyadamiifi kan nu gargaaraniidha. Kanaafuu meeshaaleen kunniin namoonni jiruuf jireenya isaaniitti wantoota fayyadamanii nyaata itti bilcheeffachuu yoo ta'e kanneen akka irreetii osoo ta'e meeshaalee kanneen fayyadamuu.

Biqiltoota, biqiltoonni faayidaan isaan qaban faayidaa hedduudha. Miidhagginaafis ta'e madda galiitis kan ta'uu danda'anii fi kanneen akka roobaa harkisuu kan danda'an biqiltoota.

meeshaalee manaa fi waajjiraalee keessatti bu'aan isaan qaban bu'aa gurguddaadha. wantoota addaa ddaa irratti hojjechuu fi kitaabilee adda addaa keessa godhachuuf yookan irratti qo'achuudhaaf ni barbaachisa.

elektirooniksi biyya tokko keessatti ga'ee olaanaa qaba fakkeenyaf meeshaalee adda adda namootaf nama walqullumsisu kan danda'an meeshaale elektiroonisii kan ta'aniidha

beeksisni namoota hojii barbaadanii fi warroota hojiiin qabne karaa walitti fiduu danda'uudha. beeksisni namoota hojjetaa fi isa hojjechiisa karaa salpaadhan kan walitti fiduu danda'udha.

misoomni bosonaa baayyee barbaachisaa kan ta'e yoo ta'u mukkeen adda addaa mukkeen faayidaa adda addaatiif oolan kan argamsiisuu danda'u misooma bosonaati. bosonni bu'aan inni qabu bu'aa guddaadha.

Geejjiba tuurizimii fi immigireeshinii, geejjibni biyya tokkoo irraa gara biyya tokkoottis ta'ee kan karaa salphaadan itti hin deemuu danda'aniidha. Turizimiin immoo madda galii kan ta'ee fi eddoon bishannanaa eddoo kanaa kan argamuudha.

Rifeensi mataa namaati irratti kan argamu yeroo ta'u bareedinaafi ooluu kan danda'uudha. Faayidaan isaatiis immoo yeroo aduutittis ta'ee yeroo qorraa kan mataa irraa dhorkuu danda'udha.

hoggantoonni beekamoon namoonni yeroo karaa adda addaatiin wal lolanii fi karaa salphaatiin walitti araarsuu fi waan isaaniif barbaachisu hunda adda baasanii beekuudhaan namoota akka walitti bu'aatiin hin uumamne kan oolanidha.

Qonni guddina biyyattii keessatti ga'een inni qabu ga'ee olaanaa dha . Faayyidaan inni kennus hawaasa biratti jiruuf jireenya isaa ittiin fooyyeffachuudhaaf bu'aa olaanaa kan argamsiisu danda'u qonnaa.

Horsiisee bultoonni guddina biyyattii keessatti gahee olaanaa taphatu. Faayidaan isaan guddina biyattiitiif argamsani beelladoota karaa bareeda ta'een horsiisanii hiyyeessii adda addaa kan irratti kan hirmaatanidha.

Faayidaan konkolaataa qonnaa baay'ee gaariidha. Faayidaan inni kennu qonna karaa salphaa ta'een akka uummanni tajaajila argatuuf kan taasisu danda'u meeshaa konkolaataa qonnaa kana. Kanaafuu ga'een inni qabu ga'ee guddaadha.

Biqiltoonni faayidaan isaan kennan faayidaa hedduudha roobas ni harkisu biqiltoonni immoo madda galiitis ta'u ni danda'u iddoo daawannaa adda addaatis ta'uu kan danda'an biqiltoota.

Qonnaan bultoonni ga'een isaan qaban guddinna biyyaa keessatti ge'ee baay'eedha. Hawaasa magaalaa keessa jiraatuf dhiyyeessii adda addaa kan dhiyyeessan qonnaan bultoota baadiyaa keessatti argamaniidha.

Rifensa: rifeensi mataa namaa irratti kan argamu yeroo ta'u midhaginaafis ta'e miidhaagina addaa sammuu keenya irra akka hin geenye fi aduun akka sammuu namaa hin miineef irraa dhorkuu kan danda'u rifeensadha.

Hojiin faayidaalee hedduu qaba. Namni yeroo hojii hojjetu jabinaa qaamaas ta'ee humni isaatis ni cima kanaaf galii adda addaatis bu'a qabeesa ta'uudhaan biyya keessatti ga'e olaanaas ni qabaata.

qonnaan bultoonni guddina biyyaa keessatti faayyidaan isaan argamsiisan faayyidaa gurguddaadha. qotee bulaan qonna qutuudhaan biyyattii akka guddatuuf gaheen inni hojjetu ga'ee gurguddaadha.

Biqiltootni biyya keenya keessatti faayidaan isaan argamsisan hedduudha. Iddoo itti boqotanis in ta'u. Madda galiitii fi iddoo bashannanaatis ta'uu danda'u. Kanaafuu faayidaan biqiltoota gahee olaanaa qaba.

Hooggantootni beekamoo yeroo walitti bu'iinsi adda addaa uumamee fi namoonni walii galtee yeroo dhabanitti hooggantoonni beekamoon karaa bifa qabu taa'uudhaan namoota walitti araarsuu fi kan danda'anidha.

hojiin faayidaan inni kennu faayidaa hedduudha. namoonni hojii hojjechuudhaan jijjiirama gurguddaa argamsiisuu ni danda'u. abbaa maallaqa hedduutis ta'uudhaan ni beekamu. hojii akkanaa hunda kan gochuu danda'u

Kitaabota matseetii fi gaazixaawwan. Kitaabonni beekumsa kan keessatti argannuu fi gaazixaawwan immoo odeeffannoo adda addaa fi yaada adda addaa namoon achii keessatti maaltu akka ta'e kan irraa argatanidha.

Miidiyaan hawwaasaa ga'een inni qabu ga'ee guddaadha. Miidiyaan hawaasaa namoonni yeroo waan barbaadan irratti dhiyyeeffatanii waan yaada isaanii irratti kan baasanii dubbachuu danda'an miidiyaa hawaasa irratti.

Manaa fi mana jireenya manni jireenyaa hawaasni keessa kan jiraatu fi akka kanneen karoobaa kanneen akka aduu akka isaan hin miineef kan irraa eeguu danda'u mana jireenyaati.

Bineensonni bakkee faayidaa akkuma qaban miidhaas yeroo qaban yeroo ta'u, faayidaan isaan fidanis daawwannaa fi madda galii kan ta'aniidha. Bu'aan isaanii gurguddaa kan ta'e yeroo ta'u.

Barumsa beekumsa kan namaaf laatuu danda'uudha. Gahee baruumsi biyya tokko keessatti qabu gahee olaanaa dha namni barate iddoo guddaa akka ga'u ni beekama.

Barumsi madda beekumsaati. Namni barumsa barate, fooyya'iisa adda addaa fiduu ni danda'a. Beekumsa heddu ni argata. Kanaafu gaheen isaa olaanaadha.

Manneen jireenyaa iddoo namoonni keessa jiraatanii fi faayidaa adda addaatiif kan oolanidha. Yeroo aduuttis ta'e yeroo roobaatti kan isaanirraa dhowwuu danda'u mana jireenyaati.

tajaajilli fayyaa horii kennu tajaajila guddaadha. talaallii barbaachisus ta'ee dhibee gosoota adda addaa irraa akka isaan baraaramaniif faayidaan inni dhiyyeessu fi hawaasa keessatti qabu guddaadha.

Horsiise bultoonni guddina biyyaatti keessatti faayidaan isaan qaban hedduudha. Karaa addaa addaatiin jireenya isaaniis kan ittiin fooyyeffachuu danda'an horsiisa looniini.

Misoomni bosonaa bosonni akka baballatuu fi haala qilleensaa fooyya'aa tokko kan kennuu danda'u misooma bosonaati. Kanaafuu meeshaalee adda addaatis mukkeen kun irraa tolfamuudhaan kan bu'aa fidanidha.

ummaa fi aadaa ogumaa tajaajiilii kennu jaajila edduudha namoonni wanta warbaadan karaa salbaati lakket o jedaniif hogumaa qabaachu qabu aadan immoo namoonni awwaasa tokko kan itti aadaba'u

meeshaaleen adda addaa faayidaan isaan kennan faayyidaa hedduudha. fakkeenyaf wantoota adda addaa ittiin hojjechuu fi jiruuf jireenya keenya guyyaa gara guyyaati kan salphisuu danda'an meeshaalee adda addaa kan itti naqan.

Manaa fi waajjiraalee, meeshaalee mana teessoo fi iddoo adda addaa kanneen kitaabni keessa ta'u waajjiraalee keessatti in argamu. Mana keessattis immoo kan akka siree fi kanneen akka nyaatatti bilcheeffatanii fi kanneen adda addaa in argamu.

Manneen dhugaatii fi manneen nyaataa hawaasa tokko keessatti heddumminaan kan argamanidha. Manneen dhugaatii iddoo dhugaatiin adda addaa itti argamuu fi manneen nyaataa ammoo namoonni iddoo haara itti galfatanii nyaata nyaachuu danda'aniidha.

Hojiin guddina biyya tokko keessatti ga'een inni qabu ga'ee olaanaadha biyyi tokko yeroo guddattu hojiidhaan fi kan guddachuu dande'essu fi namoonni maallaqaa hedduu qaban immoo namoota hojii hojitaniidha.

Konkolaataan qonnaa faayidaan inni argamsiisu hawaasa keessatti baayyee kan ta'e yeroo ta'u namoonni dadhabii tokko malee midhaan ofii akka karaa adda addaatiin galfatanii fi qonna isaanii kan ittiin qotachuu danda'an konkolaataa qonnaa kanadha.

Bineensonni bakkee hawaasa keessatti faayidaas akkuma qaban miidhaas ni qabu. Kanaafuu of eeggannaa yoo gochuu baatan miidhaan isaan geessisanis baay'eedha. Hawaasa keessattis immoo faayidaan isaan qaban baay'eedha.

geejiba fi konkolaataa geejimni iddoo tokko gara iddoo tokkootti namoota geessuu kan danda'u yeroota haraa salphaatee fi yerootti qaakeessatti nama idduu warbaadhu sanitti geessuudhaan kan tajaajiluudha

seera kabachiisaa, seera kabachisaan namoonni yeroo walitti bu'anii fi yeroo jeequmsi adda addaa uumame karaa seera ta'een addaa baasudhaan seera biratti kan fidee kan kabachiisuudha.

Meeshaaleen mana keessatti argaman kanneen akka meeshaa nyaata itti bilcheeffatanii meeshaa irra rafuu danda'an kan uffachuu danda'anii fi waajjiraalee keessa teessoo kan fakkaatanii argamanidha.

Manaa fi mana jireenya manni jireenyaa namoonni keessa kan jiraatanii fi jiruuf jireenya isaanii keessatti kan taasisan mana jireenyaa keessattidha.

kaafii yookaan seenaa. taateen darbe tokko namni tokko waa'ee isa duubatti deebi'ee kan argatu isa darbe seenaa irraayi. fakkeenyaaf namummaan nama sanii kan ittiin beekamu seenaa nama saniitiin.

Dhibee daddarboon yeroo hawaasa keessatti babal'achaa adeemu hawaasni of eeggannoo yoo gochuu baate karaa salphaa ta'een naannoo dhuunfachuu danda'a kanaafuu dhibee daddarboon baay'ee hamaadha.

Ispoortiin jabina qaamaatii fi fayyaa ilma namaatiif faayidaa guddaa qaba.

beeksisa beeksisni hojjetaa fi isa nama hojjechiisu barbaaduuf walitti dhufeenya kan geessuu danda'u. Beeksisa karaa salphaa ta'een namoonni akka wal argataniif kan taasisu beeksisa.

qonnaan bultoonni baadiyaa keessatti argaman hiyyeessa adda addaa midhaan adda addaa karaa adda addaa ta'een magaalaadhaf kan dhiyeessuu danda'an qonnaan bultoota baadiyaa keessatti argamaniidha.

Tajaajili fayyaa horii yeroo miidhaan tokko horii tokko irra ga'u, talaallii isaa barbaajiisus yeroo itti fudhatamuu qabutti tajaajila hundaa kan dhiyeessuu danda'u tajaajila fayyaa horiiti. Kanaafuu tajaajilli fayyaa horii naannoo tokko keessatti argamu waan isa guddaadha.

Meeshaaleen manaa faayidaa isaan kennan faayidaa baay'eedha. Fakkeenyaf kan akka teessoo kan fakkaatan irra taa'uf baay'ee barbaachisoodha. waajjiraalee keessattis ta'ee bu'aan isaan kennan baay'ee hedduudha.

Ji'ogiraafii fi seenaa: Seenaan tokko barraa'ee eenyummaa nama sanii adda baasuu fi wantoonni inni hojjetee fi wantoonni inni dabarse barraa'ee karaa seenaa ta'een ni ol kaa'ama.

alaabaan mallattoo biyya tokkoo yookaan naannoo tokko kan ta'e fi fakkeenyaaf alaabaan baankidhaafis ta'ee eddoo adda addaatiif adda itti baafachuudhaaf ni kennama biyya tokkoofis naannoo tokkoofis

bineensonnii bakkee faayidaan isaan qaban daawwannaafis ta'ee bakkoota adda addaa hawaasa keessatti argamus kanneen fuudhanii nyaataniif yoo ta'u faayidaan isaanii baa'ee guddaadha

Tajaajili bu'uura fi tajaajilli inni kennu gurgurtaa qinxaaboo madda galii kan argamsiisuu danda'uudha. Kanaafuu gurgurtaa kana keessatti faayyidaa namoonni argatan hedduudha.

Faayidaan konkolaataa qonnaa faayidaa qonni karaa salphaa ta'e akka ummata bira ga'uu fi yadaa tokko malee hawwaasni akka itti fayidamuuf kan taassifamee hojjetame konkolaataa qonnaatti naafu ga'een isaanii ga'ee guddaadha.

Geejjibaa fi konkolaataa, geejjibni karaa salphaa ta'ee namoota biyya tokko gara biyya tokkootti fi naannoodhaa gara naannootti kan geessuu danda'u geejjiba. Kanaafuu faayidaan isaa geejjiba karaa salphaa ta'een dadhabbii tokko malee kan ittiin deemaniidha.

Geejibni konkolaataa, geejibni konkolaataa faayyidaan isaa hedduudha namoonni eddoo tokko irraa gara eeddoo tokkotti karaa salphaa ta'een kan ittii deemuu danda'an geejiba. Karaa dheeraa tokko karaa salphaa ta'e geejibaa deemuudhaan yeroo salphaa keessattii gahu.

Amantaan kan nama dhuunfaa yeroo tahu biyya tokko keessatti amantaan hedduuminaan ni argama. Namoonni iddoo itti kadhatanii iddoo amantaa fi seera ofi itti raawwataniidha. Kanaafuu amantaan hedduutu jira.

hawaasa fi maatii. hawaasni naanoo tokko keessatti kan argamu yoo ta'u maatiin immoo iddoo tokkotti argamee kan jiraatuudha kanaafuu garaa garummaan isaa daram bal'aadha.

qonnaan bultoonni jiruuf jireenya keessattis ta'ee namoota hawwaasa baadiyaa keessa jiraatan yeroo ta'aan warroota magaalaadhaf qonna qotanii midhaan adda addaa kan dhiyyeessuu danda'an qonnaan bultoota jedhamu.

Bineensotni manaa kanneen akka re'ee, hoolaa fi kan kana fakkaataniidha. Horiis dabalate bineensotni alaa ammoo bineensa kanneen akka leencaa kanneen akka qeerransaa kan ta'aniidha.

Biqiloonni bosonaa bosonni akka babal'atuu fi qilleensi akka hir'atuuf kan tajaajilu yeroo ta'u, kanaafuu misoomni bosonaa hawaasa keessattis ta'ee jiruuf jireenya keessattis baay'ee barbaachisummaan isaa olaanaadha.

tajaajilli fayyaa horii dhukkuboota adda addaa horii irraa kan ittisuu danda'u yeroota ta'u bu'aan isaa hedduudha horsiisa keessatti karaalee adda addaatiin tajaajila hundaa dhiyyeessuudhaa kan horii kunuunsudhaa

Bu'uuraalee misoomaa guddina biyyattii fi diinagdee ishee ol guddisuudhaaf faayidaan inni qabu faayidaa guddaadha. Misoomni kanneen akka qonnaati irrattis ta'ee faayidaan inni argamsiisu babal'isuu irrattis ga'ee guddaa Qaba.

miidiyaan hawwaasa faayidaan inni qabu faayidaa hedduudha. namoonni yaada isaanii karaa miidiyaa hawaasatiin ibsachuu kan danda'anidha. kanaafuu jiruuf jireenya keessatti biyya toko keessatti ga'e olaanaa qaba miidiyaan hawwaasa.

Beeksisni wantoota akka hojiileetis ta'ee warroota hojii barbaadan kan walitti fiduu danda'uudha. Beeksisni yoo jiraachu baate namoonni karaa adda addaatiin wal arguu hin danda'ani.

OOmishaalee supprmaarkeetii oomishaalee supparmaarkeettii haawaasni faayidaa adda addaa iddoo itti argatu fi wantoota barbaade fi meeshaalee adda addaa bakkee itti kan biitachuu danda'u iddoo kanadha.

bineensota manaa fi alaa kan ta'an fakkeenyaf bineensonni mana galan kanneen akka saree fi kanneen akka adurree fa'a kanaafuu kanneen ala galani immoo qeerransa leencafii kanneen akka warabessa.

geejjibaa fi turizimii fi immigireeshi, geejjibni biyya tokko irraa gara biyya tokkootti kan ittiin deemuu dandeenyuudha tuurizimiin immoo eddoo daawwin adda addaa itti argamu fi madda galii ta'us kan danda'uudha.

Meeshaaleen barreeffamaa kan ta'an meeshaalota akka maashina adda addaa yeroo ta'an, barreeffama karaa salphaa ta'een barreessuudhaan hawaasaaf kan qopheessanii fi barattootaaf kan mijeessuu danda'udha.

Kuduraalee Fi muduraaleen faayidaan isaa hedduudha. jabina qaamaa irrattis ta'ee faayidaan isaan kennan faayidaa baay'eedha. namoonni kuduraalee fi muduraalee fayyadaman daran nafni isaanii jabina hedduu ni horata.

Alaabaan mallattoo biyya tokko yeroo ta'u. naannoofis ni kennama. Baankii adda adda irrattis kan argamuu fi hawaasaa fi namoota biyya tokko keessa jiraatan adda baasee kan ibsu alaabaadha.

Arkeeticharii fi ijaarsi iddoo adda addaatti kan ijaaramu yeroo ta'u manneen fi kanneen akka gamoofaa kan ta'an ijaarsa jedhamuun beekamu.

Qonnaan bultoonni guddina tokko keessatti ga'een isaan qaban ga'ee gurguddaadha. Faayidaaleen isaan dhiiyeessaniis midhaan adda addaa hawwaasaf kan dhiiyeessanii fi kan jiruuf jireenya namaa fooyyessuu danda'u qonnaan bultoota.

qonnaa bultoonni meeshaalee qonnaaf oolu hundaa fayyadamanii qonna qotanii midhaan adda addaa sassaabuudhaan hiyyeessii warroota magaalaa jiraataniif kan dhiyyeessuu danda'an qonnaa bultootadha.

Faayidaan konkolaataa qonnaa qonni karaa salphaa ta'een akka uummanni argatuu fi dadhabbii tokko malee karaa ammayyaa ta'een tajaajila kan kennuu danda'u meeshaa konkolaataa qonnaa kanadha. Kanaafuu ga'ee inni qabu ga'ee guddaa dha.

Misooma bosonaa bosonni akka babalataniif kan gargaaru yeroo ta'uu qilleensa ijjiiree qilleensa gaarii ta'e kan argamsiisuu danda'u misooma bosonaati. Bosonni roobafis ta'ee ga'een inni fidu ga'ee gurguddaadha.

konkolaataan qonnaa faayidaan inni kennu faayidaa gurguddaadha. ummanni keenya miidhaa tokko malee karaa salphaa ta'een qotatanii midhaan ofii kan ittiin galfachuu danda'an karaa konkolaataa qonnaa kanaatinidha.

Qonnaan bultoonni guddina biyyattii keessatti ga'ee guddaa kan xaphatan yeroo ta'u faayidaaleen isaan kennanis faayidaa baayee guddaadha. Namoonni guyyaa irraa gara guyyaa tti midhaan adda addaafi nyaata adda addaa hin dhiyeessan qonnaan bultoota.

Qonni guddinaa biyya keessatti gaheen inni qabu gahee hedduudha. Qonnaan bultoonni qonna qotuudhaan jiruuf jireenya isaanii kan itti fooyyaffataniif qonna karaa meeshaalee adda addaatiin fayyadamuudhaan daran baay'ee kan itti gargaaramaniidha.

kopheen namoonni yeroo karaa irra deemanis ta'ee iddoo barbaadan yeroo gahuu barbaadan kophee faayyadamanii kan deemaniidha. kopheen faayidaan isaa hedduudha dhukubbii faana irraas ta'ee dhibe addaa addaati irraas kan nama baraaruu danda'uudha.

Muuziqaan namoota yaaddoo keessa jiran yaaddoo keessaa baasee gara gammachuutti kan isaan jijjiiruu danda'u muuziqaadha. Muuziqaan hawwaasa biratti gaheen inni qabu gahee guddaadha kanaafuu faayidaa qaba.